Tini mininna dubbu saada ikkitanna kuni mini saadaati mini saada giddono harrichoho kuni harrichino hogowo hogophine dikko iillishirate horoonsi'nanni hodhishshaati.

Kuni muuziiqi leellishannohu babbaxxitino muuziiqu uduunne horonsire babbaxxitino jillara dimitse aatenni maga'natenni huurote uduunne ikkanna

Kuni giwirinni leellishannohu babbaxitino saada ceate aana illacha tuge loosanni noota gumaamo looso loosate aana leellanni nooha leellishanno.

Tini biifisa leellishshannohu. babbaxino uduunne mine eessirate biifise wodhate kaa'lanno uduunnicho ikkanna....

Kuni mininna biirote uduunnicho ikkanna babbaxino mannooti

Tini amma'no ikkitanna amma'no isi yaa mayyaate? Amma'na yaa mannu babbaxxitino amma'no harunsate umisi qoosso noosiha ikke leellanna tenne amma'no aana leeltannori ortodoksete amma'no ikkitanna

Kuni muuziqqu uduunnichi leellishannohu, babbaxxitino muuziiqa godo'late ama'note barera ikko amma'note

tini daganna maate leellishannohu babaxitino owaante akawaawe bakkalantannokki gede assite ishine giirtanni leeltanno.

Kuni biirotenna mini uduunnicho babbaxxino biinfillira agilgiloote aate kaa'lanno uduunnicho ikkanna, konne uduunnicho kalaqamu haqqenni loonsoonni uduunnichooti.

Tini sagale manchu beettira uuyitanno horo bisu iibbille aatennina lubbo gargadhate kaa'litanno sagale hudetewiinni gargadhinanni sagaleeti.

Tini kalaqamunni affi'noonni waa ikkanna, konne waa babbaxxino garinni turizimete gangaawa assate kaa'lanno.

Tini daganna maate ikkitanna, daganna maate yaa isi mayyaate? Dagana maate yaa babaxxino manni mitteenni hee're babbaxxino ayyaana leellishate budu uduunne biifinoha uddire leellanno.

Kuni hodhishanna babbaxino uduunicho hogowe dagate owaante aate aana leellanno kaameela ikkanna kaameelu naashinaale

Kuni minenna gallanni mine ikkanna isi gallanni mini mannaho may horo aano? Kuni mini babbaxxitino horo aano aano horono babbaxxitino moichinni itammannikki gede kaa'lanno mineeti.

Tenne owaante aate aana leeltanno rosiisaano, babbaxxitino rosaano qajeelshate aana leellishshano uytanni noo owaante leellishshano owaantete dargaati

Kuni rosichi ga'a konne rosicho adhihu gobba amadaaha umo ikke umisira ikka laynkihunni betesebesira ikkaaha sayikkihunni gobbate ikkaha ikkanno daafira kunirichi dancha rosooti.

Tini muro babbaxitino qooxxesira afantanota ikkittanna sidaamu afiinni lanxichote yinanni, horo uytanno saada itate kaa'litanno

Tini turizime leellishshannohu babbaxxitino baaru widi manni dagge daa'atate kaa'litanno dubbu saada leellishshanno.

Kuni roso ikkanna rosu isi mannaho maayi horo aano kone roso rosse gobbate ikkittanori fultanottanna rosuti danchumasi egennote kaa'littanote

Tini godo'le lekkate kaase ikkitanna babbaxitino godo'laano gobbate deerrinni heewisamate kaa'litanno millimmo assitanni no.

tini mininna dubbu saada leellishshannoha ikkanna dubbu saada babbaxxitino daa'attote basera e'o eessate aana leellishshanno.

kuni misilete la'nanni heennoommohu mini saaadaati mini saada isi mannaho mayi horo uyiitanno ka'litannohuno babaxino uduunnicho hogophe dikko iillishate kaa'litanno.

Tini amma'no leellishshannohu protestantete amma'no na babbaxxitino qarrunni amadantino mannira huuccitanni leeltanni noota leeliishanno.

Kuni la'nanni he'noommohu daddalu dana ikkanna isi dadaloho yaa mayyaate kuni firaashete daddali babbaxxino mannira horote aanno daddalooti

Kuni misilete aana la'nanni hee'noommohu giwirinnaho, isi giwirinnaho yaa maati? Giwirinnu umisi maay horo aanno? giwirinnaho yaa lowonta dancha batto loossinanni garraati, babbaxxino muro loonse dagate sagalimmate kaa'litanno muro fushshinanni garaati.

tini muronna laalo ikkitanna muronna laalo yaa isi mayyaate? muronna laalo yaa babaxitinota kalaqunni biiffe kalaqantinota ikkitanna tini muro zayiitoonete muro ikkite leeltanna.

Kuni umu danancho amaxxinanni gara ikkanna konne umo biifinse xu'minse loonse babbaxxitino budunna ayyaana ayyrsate aana leeltanno garaati.

Kuni loosi leellishannohu angate ogimma horonssire babbaxxino haqqu looso cufana loosanni noota lellishanno garaati.

Kuni kalaqohonna qooxxeessaho, isi kalaqohonna qooxxeessaho yaa mayyaate? kalaqunna qooxxeessu kalaqamunni lowontanni biife kalaqaminoho konni kalaqu biinfilli giddo addi addi saada giddo heedhanno.

Kuni minunna gallanni minu leellishannohu babbaxitino manni ooso heerate kaa'lannoha ikkanna babbaxino uduunnicho wodhate kaa'lannoho.

kuni biinfilli leellannohu babbaxitino sarge aana illacha tunge biifisate kaa'lanno udiinnicho ikkanna sargete amanoote leellishshanno.

Tini baattote ofollanna dhagge leellishshannohu, kalaqamunni afi'noonni dubbi babbaxxitino saada giddonni ba"annokki gede qoroweeshsha assa hasiissanno.

tini muronna laalo leellishshannohu babbaxxitino muro sagalimmate kaa'litanno muro ikkitanna tini muro hanaanisu muro ikkitanno.

Tini misilete leeltannoti koatete koateno lekkate wodhinannite. Tinino lowontanni babbaxino darginni biifinse looonse dagate horo uuyitanno gede abbine dikkote aana hirranni hee'noonni.

Tini baattote ofollanna xagge leellishshannohu kalaqamunni taale kalaqaminota leellishanna babbaxitino saada sagale saga'litanni noota leellishanno.

Kuni kalaqonna qooxeessa ikkanna, mannu kalaqunni afirino qooxeessa garunni horonsira hasiissannota leellishanno garaati.

Kuni kalaqonna qooxeessa ikkinohura addi addini afi'nooni kalaqami ba''aakki gede qoropho assa woyi riqiwa hasiissanno.

Kuni afantino gashshaanonna annuwa babbaxxitino dhiwamaanora huuccitanni leeltanno lowontanni biiffanno gashshaanooti.

Kuni muuziiqu uduunne ikkanna, babbaxitino sargubbara woyi muuziiqa godo'late woyi zefene woyi faarsuwate godo'late kaa'lanno massaara.

tini godo'le leelishanohu seenu babaxitino kalqete deerrinni wole gobba ledo heewisamate ka'lanno qajeelsha adhanni no .

Tini mininna dubbu saada ikkitanna, Tini mini saadaati. Mini saada giddono me'eho. kuni mei mannaho babbaxxitino horo aanno.

Kuri aduwu agaraano babbaxxitino qajeelsha adhite fulte babbaxxitino qirtse ba'aakki gede gobbate keeraanchimma agartanno qodhaano ikkitanno.

tini sicconna baandeeru leelishannohu mitte daga wole dagawiinni baxxitanno akkata woyi bude leelishano baandeeraati.

Kuni giwirinnu loosi leellishannohu babbaxitino gaware giwirinna horoonsidhe sagalimmate kaa'litanno sagale leellishanno.

Kuni misilete la'nanni hee'noommohu daddaloho. Daddaloho isi yaa mayyaate? Daddaloho yaa babbaxxitino dikkubbara babbaxxino daddalu dani no. Kunino daga intannire hirranni hee'noonnita leellishanno.

Tini biifisa leellishshannohu addi addi sargubba heedheenna, qaaqquullu lidati heedheenna babbaxitino pirogiraamme heedheenna assinanni biinfilleeti.

Tinni koatte ikitanna koatte isi mannaho mayi horo uyitano? Koatte yaa babbaxitino fabirikubbara loonse mannaho horote aanna hosano gede asine biifinse loonsooni koatteti.

Tini murote murote giddono weesete murooti tenne weesete muro babbaxxitino sagalimmate horonsirate kaa'litanno muro ikkitanno tenne muro horonsi'niro

tini muro uyiitanno horo baatto kalaqamunni iibbille gargarate kaa'litanno muro ikkitanna, tenne muro moolte ba'annokki gede babbaxxitino qorowooshshe assa hasiissanno.

Tini amma'no pirotestaantete amma'no ikkitanna mannu baalu mitteenni gamba yee konforaansete beeqqo assanni noota leellishanno.

Kuni minehonna gallanni mineeti. Kuni mini lowontanni biifanno. Babbaxxino mannira horo aanno. Manna ikko saada galate kaa’litanno mineeti.

Kuni hodhishshi leellishannohu mini saada babbaxxitino horo aate aana babbaxxino uduunne hogophe dikko hirara haranni noota leellishanno.

Tini koattete koate mannaho maayi horo Uuyitanno? Tenne koatteti horose manaho lekate wodhe Babaxino darga harate kaa'litanno tenne Koate babaxino uduunini bifinse loonsooni Koatteet

Tini mininna dubbu saada ikitanna, tini mini saadaati. Mini saada giddono saate. Tini saa babbaxitino ado mannaho horote uuyitannote. Tini saa lowontanni biiffanno.

kuni seesi leellishshannohu babaxitino biinfille horonsirate umo fixxi'nanni uduunne ikkanna babaxitino xiwana gargadhate kaa'litanno uduunneeti.

kuni poletiku aana assinanni hee'noonni hasaawi babbaxxitino lopho aana illacha tugge hasaabbanni nooha ikkanna meyaatannna qaaquullu qoosso agarate aana hajo assite.

kuni turiizime daa'atate dargga ikkanna kalaqamunni afi'noonni woy afamino fooncho woyi dubbuwa yine woshshinanniha ikkanna kuni dubbuwi dolamaakki gede agara hasiissanno.

Kuni daddali maati lawihero, ko garinni loonssiha ikkiha ikkiro, ikkinoha qoxowa kalanqqe ontte tonne birra tugatenni, af'nihunni qoxowu gede assiniha ikkiha ikkiro gumaho ikkinayiiricho ikkinayi yaate.

kuni rosi leellishannohu babaxitino rosaano onilayiinete fonqolo adhitanni noo rosaano leellishanno rosu isilaanchimma agarate kaa'lanno uduuneeti.

Tini hayyonna budu leelishanohu babbaxitino ayyannara budu uduunne udirre sirba sirbanni noota leelishanno hayyote garaati.

Tini muro leelishanohu kalaqamunitta ikkitanna moolite ba"anokki gede addi addi qo'rowoshshi(agarooshi) assa hasiisano albilite guma uyiitanno murooti.

Konne muuziiqu uduunnicho babbaxitino muziiqa godo'late kaa'litanno uduunne ikkanna, Maga'note minnara kaa'litanno gitaareeti.

Tini daganna maate leellishshannohu ama ooso annu beettu mitteeenni heerannoha ikkanna, babbaxitino hajjubbara mitteenni hare qarra tirate kaa'litanno.

kuni Kalaqonna qooxeessa ikkanna kuni qooxeessi ba''annokki gede babaxitino qorowo assa woyi dubbu dolamannokki gede assa hasiissanno.

Kuni seensilli leellishino babbaxxitino restoraanteranna sha'i bunnu mine geexaageexa loonsoonni uduunnichooti

Kuni sumudi leellishannohu babbaxxitino sumudda giddonni sidaamu midiyi neetiworke babbaxxitino mashalaqqe iillinshanni sumudaati

Tini hayyonna bude horonsi'ne mannu angate loonso babbaxino irsha loosate angate loonsoonni cuaati.

Tini odoo leellishshannohu babbaxitino mashalaqqe dagate iillishate smn horoonsidhe dagate mashalaqqe leellishshanni noota kulanno.

tini odoo leeliishshannohu babbaxxino sidaamu ayyaana ayiirrisate aana leellanni nooha fiche cambalaallate ayyaana ayyrsate leellitanni no mannootati.

Kuni daddali leellishannohu babbaxxino manni hidhanna hiramayi noota leellishannoha ikkanna babbaxxino gobbayidinni dayino uduunne hirate aana leellanno.

Kuni loosu dana ikkanna babbaxino manni umisinni qale(looso kalaqe) loosate aana leellanni noota leellishanno.

Kuni turiziimete dargi leellishannohu babbaxxitino mannooti baaru widinni daggino mannooti daa"atate darga

Kuni hodhishshanna babbaxxitino hodhishshubba loonsanni darga ikkanna hodhishshu mannaho horo aate aana noota, baeenna biddi assinanni hee'noonnita leellishanno.

Tini muro leellishshannohu babaxitino muro saadate sagalimmate kaa'litanno muronna mannaho sagalimmate kaa'litannon murooti.

Tini hayyonna budu leellishannohu budu uduunne uddire babbaxxitino ayyaana aayiirrisate wonqo qalacco gonfa qolo qonxolo uddire leellanno manna ikkanno

tini ama'no leelishshannohu babaxitino musilimite ama'no ikkanna babbaxxino masgiida hadhe sagaddara hadhyi noota leellishshanno.

kuni giwirinni leellishshannohu babaxitino giwirinnu tekinologe horonsire mannaho qaamattote ikkanno uduunne shiqinshoonita leellishshanno.

kuni mininna biirote uddunnicho ikkanna babbaxitino elektirooniksene horonsire babbaxxitino tekinolooje horonsire biirote aana owaante aanno uduunnichooti

Kuni giwirinnu looso ikkanna babbaxxitino gaware giwirinna horoonsidhe sagalimmate ikkitanno sinde kaasse noota leellishanno.

Kuni sumudi leellishannohu babbaxitino baaru widinni dagge turizime daa"atate kaa'litanno base ikkanna..

Kuni hodhishshi leellishannohu qaaquullu mini saada guluffe babbaxxino darga rahe iillishate kaa'lanno hodhishsha ikkanna .

Kuni kalaqamunna qooxessu, kalaqamunni afi'noonniha ikkanna baxxino garinni dolame ba"annokki gede addi addi qorowooshshe assa hasiissanno.

tini amma'no leellishshannohu babbaxxitino musiliimete amma'no aana illacha tugge hasaawa assitanni noota leellishanno amma'note bareeti

Tini amma'no leellishshannohu babbaxxitino Churche woy Maga'nate base mintanni noota xawisanno amma'note dargaati.

Kuni seesi mannu babbaxitinno xagga horonsire xibba gargadhate kaa'lanno seesu uduunnicho ikkanna...

tini hayyona budu leellishannohu babaxitino angate ogimma horonsire mannu dagate horo aate ka'lanno uduunnicho loosinoha leelishshanoha ikkanna.

kuni biirotenna mini uduunnichi babbaxxino uduunicho maaxirate horonsi'nnani uduunnicho ikke leellanno dargaati.

Kuni poletiki leellishannohu babbaxitino hajubba aana hasaawa assate illacha tugge loossanni nooha ikkanna babbaxitino madirake aana.

Kuni muuziiqi leellishannohu babbaxitino horo aate muuziqu uduunnicho horonssire elekitiroonikise horoonsire babbaxino daggate horo aanno uduunnichooti.

Kuni faashinete uduunni leellishannohu babbaxxino uduunne sunte dagate uddirate kaa'lanno uduunne hirranni hee'noonnita leellishanno uduunneeti

Kuni boohaarranni mereersha ikkanna babbaxitino jalbuwanni booharaate, daa"atate kaa'lanno boohaarshi darga uduunne leellishanno.

Kuni hayyonna bude ikkanna babbaxxitino hayyoni loonsoonni ayyaana ayiirrisate kaa'lanno uduunnicho anga amadde hulluuqa hulluuqqanni no.

Tini baadi xagga dagate uuyitanno horo babbaxitino xiwanna gargadhate shiimmaadda tebaa"iite shaate kaa'litanno xaggaati.

Kuri adawu agaraano ikkitanna wole gobba baarigaari giddoonni e'e olamaakki gede agartanno qodhaano ikkitanno

Tini afantino gashshaanonna annuwa babbaxxitino bare aana hasaawa assate gashshootu aana illacha tugge loossanni noota leellishanno.

Kuni kalaqonna qoxeessu leellishannohu kalaqamunni afi'noonni qoxeessi baattote hoshooshamanni hoshooshante ba'annokki gede babbaxitino irko assa hasiissanno.

tini turiizimete babbaxxino faranjooti dagge da'aatate kaa'litanno base ikkitanna ba'aannokki gede addi addi qorowoshshe assa hasiisanno.

Tini daganna maate babbaxxitino faaro kaddanni sidaamu bude leellishshanni noota ayyaana ayiirrissanni noota leellishshanno maateeti

kuni poletiku paarte leellishshannohu babaxitino hajubba aana lophora illancha tugge loonsanni noota leellishshanno hasaawaati.

Tini amma'no lellishshannohu protestantte maga'nitanni noo gara leellishannoha ikkanna mannu cubbo e'e ba'annokki gede babaxitino huuccatto assa hasiissanno.

Kuni seesi leellishannohu addi addi uduunnicho hayiishshirate sagale inte ka'niro anga hayiishshirate kaa'lanno saamuna ikkanna anga jarme shaate kaa'lanno

Kuni hodhishshi leellishannohu babbaxxitino horo aate dagate hodhishshsa ikkanna baxxino garinni ba"annokki gede assa hasiissanno

Tini muronna laalo uyiitanno horo babbaxxitino tekinolooje horonsire mannaho sagalimmate kaa'litanno sagale qixxeessate kaa'litanno

kunni seensilli leellishanohu babbaxxitino hoteelara loonse biiffanno uduunne loonse wore he'noonnita leellishanoha ikkana babbaxxitino darga

tini mininna dubbu saada uyiitanno horo badooshshe ikkitanna mini saada uyiitanno horo hodhishimma ikko gulufate horo uyiitanno.

Tini hayyonna budu leellishannohu babbaxxitino budu uduunne amadde babbaxxinno ayyaana leellishanni noo manna ikkanna

Kuni kalaqunna qoxeessu leellishannohu kalaqamunni afi'noonni qoxeessa ikkanna babbaxxitino saada sagalimmate kaa'litanno dubbo leelishanno

Tini owaantte lellishshannohu dagate babbaxitino maashine horonsidhe daga woxe adhate doogo kaa'litanno maashine ikkitanna elekitiroonikise horonsire...

Kuni hodhishshi leellishannohu dagate owaantte aanni noo kaaameela ikkanna, babbaxitino uduunne hogophate, babbaxitino manna hogowe harate kaa'lanno kaameelaati.

Tini sagale intanni gara ikkanna tenne sagale qixxeessinoonnihu mittu jili woyi babbaxxitino maasso qixxeessinoonnita leellishshanno.

Kuni egenshiishsha egensiinssanniwa ikkanna babbaxino sumuda horonssi'ne babbaxino daddalu dana egenssiinssanni garaati.

kunni kalaaquna qooxeesu leellishanohu kaalaqamuni afinoniha ikkana kuni dubbu dolame goofanoki gede addi addi qooroboshe assa hassisano

Kuni seensilli leellishannohu babbaxitino seenssille horonsi'ne bude egensiisate kaa'lanno budu uduunne uddire amaxxe leellanno mannaati.